ŋmani n ʒɛya ka bindirigu palli bindira maa shɛli nyɛla gala zaham naanzuwa ni bin boli shɛli boraadɛ ŋmani maa nyɛla ŋmani sabinli

Paɣaba ayi n ʒɛ binwola gbuni binwola maa shɛŋa n nyɛ leemu nima Alaafee gonda nima mango nima ni paya

Doo n yɛ niɛma n ʒɛ duu puuni doo maa pirila namda ʒiɛ ka gbubi baaji ʒiɛ ka o niɛma maa gba lahi nyɛ neen ʒiɛhi o kpala ninkpara ka pili zipiligu

Niraba n yɛ bi kaya ni taada niɛma n diɛmdi diɛma bi ŋmɛrila lunsi diɛma maa puuni ka zama maa wora

Niraba n bɛ moɣu puuni n gbiri salima bi gbirila boɣa ka toori tankpaɣu maa n paɣari yihiri salima maa yino gbubila soobuli n toori tam maa niŋdi salima maʒina maa puuni

Paɣaba n da kuligi ni zahama zahama maa biɛla tahapona ni paɣaba maa sola chinchina ka bob bobsi n ʒɛya paɣaba maa yino tabila o jirili ka yino koriti o boɣu

Niraba ata n bɛ moɣu puuni moɣa maa puuni wuhurila kom tihi bɛ kom maa nyaanga ka bi gbubi ŋmana ayi ʒɛya n lihiri ŋmana maa puuni

Paɣaba n ʒi tahapona yirina kuligi ni paɣaba maa sola chinchina ka bi shab bi piri namda paɣaba maa bobla bobsi ka ka tizuɣuri bi zuɣuri ni

Sarati n niŋ ka paɣa gbubi o bia ka kuhura ka yino ʒɛya ka tabi o puli ka kuhura loori ʒɛ sarati maa nyaanga ka so gbubi o tangali miya n ŋmaari sarati maa

Niraba n bɛ salima gbibu shee bi zaŋla loori nim ŋo n gbiri ka paɣari tam maa n yihiri salima bi saɣamla niraba ko nyurim ka niraba ʒi katawiya gbunni n lihiriba

Niraba ayi n bɛ duu puuni duu maa puuni wonzam bɛ duu maa ni n chɛri ninkurigu zuɣu dikpuni maa zuɣu diɣi tabi dikpuni maa zuɣu ka ninkurigu maa ʒi kuɣu zuɣu

Sarati n niŋ palli zuɣu loori nim n wurim wurim n ʒɛ sarati maa ni niraba ayi ʒɛya n lihiri sarati maa ni niŋ shɛm loori nim tam palli zuɣu n chɛna

Niraba n ʒi tuma tumbu shee bi gbingbila boɣa n yihiri salima boɣa ŋo puuni boɣa ŋo gbibu puuni ni salima ŋo yihibu ni bi saɣamla ko shɛŋa niraba ni nyura ni niraba ni mali tumdi bi tuma

Paɣa n ʒi yili gbuni ka duɣu tam buɣum zuɣu teebuli ʒɛya ka chimsi tam di zuɣu ka chɛrigi ni suu tam dizuɣu

Paɣa n ʒi jaara puuni o gbubila kapu ka bindirigu bɛ di puuni ka o zaŋ dirigu n too bindirigu maa ni o zaŋ niŋ o nangbani puuni jaara maa puuni tia sala ŋmani puuni